Lii nak Yoon la, si kow Yoon bi nak, mu ngi amee,"motto", "motto", bi nekka si ganaaw nak, mu ngi amee lu weex, mu ngi amee lu xoñxu, mu ngi amee tamit lu nétté, lu ñuul tamit mung fa, bénen "motto" bi nekkë si kanam tamit, mu ngi amee, lu bulo, lu weex tamit mung fa, si kotti tamit mu ngi amee ay nit, ay garab tamit ñun si peegë yoon bi, ak ay kerr, tamit. Am na góor gu nekkë nii, mu ngi sol mbuba bu xoñxu, tubooy bu ñuul.

Lenak keytei xibaar la keytei xbaar bi nak mingi ami nyeen ti goor yu fa neka jigeen tarimt mogfah goor nak amna ko fa deef lo weex keytei xbaar nak co teh bi mingi ami moto mingi ami tarimt keyet ay bagas yu laka ci keyeti xbaar binak mingi ami ay bindah bindah yu weex nufa lo xongo mogfah mingi ami tarimt lo nuul mingi ami tarmit lo bulu.

Lee nak taabul la taabul be nak se kawam muge ameh aye botel botel ye nak botele garab la amna tam botel bu neka se packet packet be bu weex la muge ameh beda yu bulo lu weex tamin mugfa botel ye nak amna nu teku amna tamin botel bu teda se suuf muge ameh tamin aye beda beda ye soku jange daga ham le ban fosunge garab la ak lanlenkoye jufaneku.

Fi nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh ay moto yu fa tahaw. Naari moto nu fi tahaw. Moto bi nak mungi ameh lu weeh, mungi ameh tamit lu ñuul, mungi ameh tamit lu bulo. Benen Moto bi tamit mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu honku. Ci kotè bi tamit mungi tamit ay kër tamit yu fa nekka tamit.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak mungi ameh lu bulo, mungi ameh tamit lu weeh, mungi ameh tamit ay binda. Binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasungi mandarga la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh ay moto. Amna moto yu taal amna moto yu talut moto bu nekk ci ganaaw nak mungi ameh lu bulo, mungi ameh tamit lu nètè. Benen bi tamit mungi ameh lu vert, mungi ameh lu nètè Pano yi tamit lu ñuul mung fa, lu weeh tamit mung fa. Ci kotè yoon bi tamit mungi ameh ay garab mungi ameh tamit ay kër.

Li nak palace ai berebu dawekai.ai goor nyu fi tahaw góor yi nak ngu gi ekati mursue bu bolo am lu weex. Góori yi nyom nyo nurole lunsol. nyu gi sol buba bu wey ame lu verter lu honha tamit munge fa tubay bi nak mu nge ameh lu weyh ak lu bolo tamit munge fa mu nge tahaw tai murso bu bolo tamit munge fa lu neka tamit si koteh bele tamit ak si ganow kerr yi ak tamit garab yi.

Li nak mburëbu palaas ci Fu nu yarè jazit why fi nakk benna jazit mu fi nekka. Jazit bi nak bi sokola la, ci kawam tamit mungi am lu vert, jazit bi nak mungi ubi gémeñam bi bèm sës. Ci kotè jazit bi tamit mungi ameh tamit lu vert. Jazit bi nak mungi tëda ci suuf.

Fi nak gòor ak jigeen nyo fi tahaw. Gòor bi nak mungi tè haley bu góor, jigéen bi nak mungi tè wërru ci kaw gòor, mungi sol robbu bulo té pus bu bulo, def musóor tamit, def chenn ci bataam bi. Gòor bi tamit mungi def haftaan bu bulo, def daal li yu weeh. Haley bi tamit mungi def haftaan bu bulo, def daal yi ñuul.

lena mereebuu palas bo xamnatani ay harr len fi yarr ay goor nu fi tahaw goor yi nak am na nu fa sol lu bulu amna tarmit nufa deff lo weex am na nufa deff tarmit lo xongo tarmit harr yi nak mingi am lo sokola am na tarimit nufa nufa am lo weex am na tarimt nfa am tarmit lo nuul.

Lii nak bërëbu palaasi jongante Kaay bal la, ak dawé kaay, ay goor nak, ñu ngi sëggë. Goor yi nak, ñom ñéép a niroole luñ sol, ñu ngi def mbuba bu bulo, am lu xoñxu. Tubooy bi tamit, bu weex la tamit, ñu ngi sëggë ñom ñéép. Si kotte bi tamit, mu ngi amee ay garab, am na tam ñu goor, bu neeké nii, mu ngi def, tubooy bu ñuul, mu ngi def tamit mbuba bu weex.

Lii nak, mbirum palaas i jaayé kaay la, baas yi nak, ay pakket lañ fi rangsalé, pakket yi nak, kurus moo fa neekë, kuusi xalé, pakket yi nak, mu ngi am lu werta, mu ngi amee lu xoñxu, mu ngi amee tamit lu bulo, si kowam tamit mu ñung fa def xalé. Si suuf tamit, mu ngi amee tamit ay pot, mu amee tamit bulu tamit, am tamit yeenen pakket yu fa nekkë tamit, mu ngi amee lu bulo, amee tamit lu xoñxu.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak, mungi ameh ay moto yu fa nekka. Amna moto bu rëy bu nëw ni, moto bi nak mungi ameh lu weeh, mungi ameh lo honku, mungi ameh tamit lu ñuul. Ci ganaawam tamit amna moto bu fa nekka mu ngè taal. Moto bu nekk ni mungi ubi ku mungi deff lu bulo, Amna tamit rëdda bu nekka ci kawam. Ci kaw yoon bi tamit nit mung fa dè. Ci kotè bi tamit mungi ameh ay garab ak ay kër.

Lii nak jaaru la, jaaru noppu, jaaru jigeen, jaaru yi nak mingi amme lu sokola, minigi amme tamit lu weex, jigeen yi nyu koy jafandiko, sunj sanse ba pare, pur refetal sanse bi, refetal tamit sen noppa yi.

Jigéen bu toog, defar boppam bi, dagèlè kawar bi yèp ci diga. Ci diga bi nak mung fa deff mèss. Mèss bi nak mèss bu ñuul la. Ci benna nopam bi nak mu fèn, def fa jaaro, jaaro yu gudda nungi wacha ci suuf.

Lee nak lohou la lohou be nak munge teye botel botel be nak botele deew la munge ameh kuberr bu bulo botel tam se ganaw munge ameh lu bulo munge ameh tamin lu weex tamin se koteh be tamin nugfa tek dogete bedung nugfe tegu dogete botel bu ndaw mufe tegu.

Li nak taabul la, taabul li jàngha. Ci kaw taabul bi nak, nung fa tekk ay teereh, taabul bi nak taabul bu sokola, ci suuf tamit mungi ameh tamit lu vert. Ci boram tamit mungi ameh lu honku lu fa nekka, ci kotè bi tamit mung fa ameh tamit ab nëh bu fa nekka tamit hoop yi tamit yu vert.

Lee nak alla la alla be nak muge ameh tamin motou motou be nak muge ameh aye neet neet yu weex neet ye nak dang juge deka tu deka purr hol sun alla be ak yan fosunge rabb len fe yarr neete ye nak nuge def motou bu weex otu be tam se kaw muge ameh lu verte rabb ye nak nuge tuda maamguh maamguh yee nak ak sen aye dome se koteh tam muge ameh aye garab.

Lii nak mandarga la, mandarga bi nak mingi amme lu nyuul, mingi ame lu weex, mingi ame tamit garab bu fa neka bu sokola, suufam tamit lu sokola la, mingi ame tamit si biiram lu weex, mingi ame tamit lu nete tamit, mung fa.

Li nak sòosla sòos bi nak nyung ko togeh makarona makarona bi nak mungi ameh yapa tami mungfa mjngi ameh tamit lu veert tamit ci biiram sòos bi tamit mungi nyungko defar be bah yekako nak

Jigéen bu tahaw sol dagiti mbasin. Dagiti bi nak basang bi mungi ameh lu bulo, mungi ameh lu honku, mungi ameh, mungi ameh tamit lu nètè tamit. Sipa bi nak mung ko harr. Mungi tè tamit pus, mungi def tamit mess ci boppam bi, mèss bu ñuul. Toonyam bi nak mung fa def nak lu honku tamit.

Li nak sak la sak bi nak man nga Koy yobu ekol , so bugéé tamit tukii am nga koy demèè. Sak bi nak sak bu ñuul la mugii ameh tamid ay fermetirr tamid yu fa nekka tamid. Sak bi mugii ameh tamit ay buum, buum yu ñuul. Sak bi nak jigeen mum na koy jafandiko gór tamid mun na koy jafandiko.

Lii nak plass la, plass bor hamanteh neh aiiy tehreh len fii tek, tehreh dineh, yy fii nak benu tehreh mofi neka, cii bohri bohram tamit mungy ameh tamit conteh kaii sor juleh beh pareh mun nga kor jeufandehkor, mungy ameh tamit lu honhu, cii suffam tamit njung fa deff tamit lu wekh tamit fofu lenkor tek.

Li nk palat la palati werr palat bu wheh mugi ameh nyari jen, jen nyu wheh yun fry si boram tamit mugi ameh crab si benen borbi tamit mugi ameh malo, amna tamit source si kani sobleh buneka si boram dahar tamit mung fa tamit buñj defar mugi ameh tamit si diga hob bu verte si benen koteh bi tamit mugi ameh palat bu wheh mugi ameh tamit jen ak tamit crab.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh ay moto. Amna moto bu nekkè ni, mungi ameh lu nètè, am tamit lu ñuul, amna tamit bu nekka tamit ci boram. Mungi am tamit nètè ak tamit lu vert, lu ñuul tamit mung fa. Ci pegg yoon bi nak mungi ameh ay kër, ay garab, ak tamit ay nit, amna talibè tamit yu fa nekka yi dem, amna tamit gòor bu nekkè nalè mungi sol lu ñuul.

li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh ay moto. Amna Moto bu nekk ni mungi am lu weeh panu yu ñuul. Amna tamit moto yu nekka tamit ci kotè balè nungè taal lampa yi. Ci pègg yoon bi nak mungi ameh ay kër, mungi ameh tamit ay garab tamit nung fa.

Lee nak dalla la dalle charah dalle jegain bena be nugku tek nuge tek benen be se kawam nu werku dalla be nak muge am lu nuul muge am tamin lu sukola bome ye tamin bome yu sukola la nugku tek fu nuul benen be nak nugku werr fu bulo jegain ye nuy jafaneku dalla ye.

Fi nak gór ak jigeen ñu fi taxaw jigeen bi nak mugii sol róbbu bu sokola teyeh poss, musóru musór bu sokola, def més bu ñuul, def cèèn ci batam bi, dèf tamit montórr ci loxom bi. Gór bi nak mugii sol xaptan mun tam bu sokola dèf montórr bu ñuul ci loxom bi sol dàlla yu ñuul.

Jigéen bu taxaw, def roobu, roobu bu xoñxu, tiye poos bu weex, def defar kanamam bi, def mees, si boopam bi, bu sokolaa, si kotte bi tam mu ngi amee ay taabul, taabul bi nak mu ngi amee ay, lu sokolaa, am lu weex, si bóoram tam, mu ngi amee lu ñuul am riddo yu fa nekkë, riddo nak, riddo yu weex la.

Lii nak ay garab nyo fi nekka, waay benne bi nak garabi banana la, mingi joor nak, doom yi nak, doom yu verte la, banana bi tamit bu verte la, waay si suuf mingi am lu sokola, xob yi tam xob yu verte la, si booram tamit mingi am benne garab bu fa neke, si kote bi nak, mingi ame neeg tamit, bu fa nekk tamit.

Lii nak bërëbu palaasi jangee kaay la, fii nak, taalube yu goor ak yu jigéen ñoo fi nekkë, ak seen jañgale kat bi, jàngale kat bi nak, mu def mbuba bu weex, lu ñuul, tubooy bu ñuul. Am na tam ku neekë nale. Taalube yu jigéen yi nak, ñu ngi def robbu bu bulo, mu ngi am lu weex, Goor yi tam ñu ngi def tubooy bu ñuul, mu ngi am tamit lu weex, am na xalé yu neeké nale, ci boori neeg bi tamit.

Li nak barabi palasi ball le kay la ay gór ñu fi nekka. Gór yi nak am na ñu fa dèf mbuba bu xonxu, mugii ameh lu netteh, mugii ameh tamit lu werta, kenenki tamit mugii def mbuba bu netteh mugii ameh tamit lu werta. Ak tamit am na ku nekkè koteh baleh mugii dèf mbuba bu ñuul mugii ameh tamit lu wèèx ñom ñep ñu nge jamali bal bi.

Li nak jaaru la jaaru noppa jaaru jigeen yu neka si packetam packet bu weex jaaru bi nak mongi ame lu weex jigeen nyo koi jefendeko sunn solo bapare pul refatal sen sancex.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh moto, moto bu ñuul. Ci pègg yoon bi tamit mungi ameh ay kër ak ay garab. Amna kër bu nekk ni nung fa wèkka ay yiré. Yiré yi nak amna bu weeh, amna tamit bu honku tamit mung fa.

Lii nak kerr la, kerr bu kaweh, kerr bii nak mungy ameh lu honhu, mungy ameh lu wekh, mungy ameh tamit lu chocolat, cii bohri kerr bii tamit cii ganaw mungy ameh garab, garab bu vert tamit mung fa.